Amashure menshi asakajwe n'amabati yera , inyuma yayo hari ibiti vyinshi birebire bifise ibara ritoto, imbere yayo hari abanyeshure ,bambaye impuzu zitandukanye, imipira, ama pantalo n'ama kabutura. Afise amabara atandukanye, iz'umuhondo, niz'ubururu n'izera, hamwe n'ibirato.

Amashure menshi yubakishijwe namatafari asakajwe namabati, imbere yayo hari abanyeshure bambaye impuzu z'amabara atadukanye zera, zitukura har'ibiti bishize n'uruzitiro rw'amashurwe.